Metosha lya Namibia ohamu adhikwa iinamwenyo oyindji yayooloka ngashi Oondjamba, Oomenye, Oonkoshi, Omatotongwe niikwawo oyindji. Iinamwenyo mbino ohayi nu ne momeya ha giithanwa othithiya.

Ombwa yomomeya osho oshinamwenyo shimwe hashi adhika mefuta lya Namibia, huno ohaku kuthwa nee oshipa shono hashi longithwa oku ninga omapaya gwo moombulukweya, natango kombwa ohaku kuthwa omagadhi ngono haga longithwa uuna omuntu te ehama omakutsi.

Moshitopolwa shOshana nOshikoto moNamibia ohamu adhika iihenene nenge iishana moka hamu kala mu udha omeya uuna omuloka ogundji omumvo ngoka. Aakwashigwana yomiitopolwa mono ohaya kwata oohi ndhoka taya longitha oonete. Olundji ohamu adhika omaludhi goohi ngaashi omakende.

Ehumo komeho sho lyeya aanamapya ngashingeyi ihaya longitha we omatemo okulima omapya gawo ashike ohaya longitha omambakumbaku taya vulu nokuli okumanako omapya gawo ngoka geli omanenenene.

Omeatco ehangano enene moNamibia hali landitha onyama. Hali tumu nokuli onyama ndjika kiilongo yokondje. Onyama ndjika oyeenda koshiviha yo oyayela nawa oshoka iinamwenyo mbika ohayi wendwa.

Ngele owa hala omatama ge na omulyo kamana go omanene nawa, omafo oho ga fola ko manga etama tali tula ko oonsheno, oshoka omafo ohaga ningitha omatama ga tule ko uutama uushona wo ka wu na omulyo.

Muuyuni wonale inaku kala iihawuto aantu okwali haya longitha oonkambe nenge oondongi onga oshienditho okuya koodolopa. Omuntu oha kayile ondongi nenge onkambe kombunda eta dhenge yo tayi yi komeho.

Ongombe oshinamwenyo shimwe sha simana unene momuhoko gwAawambo. Uuna omumati a tokola okuninga ohango Pashiwambo, oha gandja nduno iigonda ngaashi ongombe, omatemo niikwawo oyindji, opo a vule okupewa okakadhona.

Omahala go manwino go moondoolopa ito ga yeleke naangoka go komikunda . Moondoolopa aantu oha yayi komahala gatya ngeyi taya landa uutekete nenge ya fute oshimaliwa pomweelo.

Ehumo komeho sho lyeya aanamapya oyendji ihaya longithawe omatemo nenge oonani okupulula omapya gawo, ohaya longitha omambakambaku nenge uushina woku helela.

Moshitunda Namibia oha mu adhika iikulundundu. Ohaku adhika omamanya gomaludhi omawanawa na oha mu vulu okuhongwa iinima ngaashi oondjendje ndhoka hadhi zalwa moothingo.

Oshitunda Namibia oshilongo shimwe sha yambekwa nuunshitwe uuwanawa. Morange ohamu adhika efuta lya tsakanena nevi. Oshinima shino ohashi kala oshiwanawa okutala naatalelipo oyendji ya za kiilongo ya yooloka ohaye ya okutala uunshitwe mbuka.

Osha simana okutekela iimeno ethimbo lyongula nenge komatango oshoka mokati komutenya goyimwe evi olya pupyala unene noonte dhetango otadhi nana mo omeya mevi tadhi endelele.

Oshimeno Welwitschia ohashi a dhika mombuga yaNamibia. Aantu oyendji ya za kiilongo yayooloka ohaye ya okutala oshimeno shika na ohaya kala ya kumwa kutya ohashi kala shili ngiini ethimbo e le i naashi mona omvula.

Oomwaalu gwaantu sho tagu ende tagu iindjipala kombanda yevi nevi otali ningi po eshona, ashike ehumokomeho olye ya okukwathela aanamapya mboka haya vulu okulongithwa omukalo gopawungoba go ku menitha iiyimati yawo mombanda inapu pumbiwa evi.

Oowa oshimeno hashi mene piiyanda. Aawambo oyendji ohaye shi likola noya tseya uutoye wawo . Omulyo goshikulya shino ohashi yelekwa nonyama yondjuhwa nenge yokalimba.

Ngoye omunafaalama wu na oondjuhwa dhoku vala omayi ashike kadhi shi oku tendula, ino kwatakwata, landa okashina hoka take ku tendulile uuyuhwena wa kola nena kondando yili pevi.

Mombuga yaNamibia nando ihamu lokwa, ohamu adhika omiti tadhi yalulwa, dhina omafo omashona opo dhi kwate nawa omeya gadho. Omidhi odha tsa unene kohi opo dhi hile omeya.

Oshimeno shedhina Welwitchia ohashi adhika mombuga yaNamibia. Oshi na omafo omale, omazize go oga kola. Ohaga vulu okulongithwa onga epaya mombulukweya. Oshimeno shino oshi na oomvula odhindji itaadhi vulu okuyalulwa.

Epungu lyahampa nawa nokutowala nawa, ohali pula evi lilongekidhwe omanga epungu inaali kunwa, evi lya longekidhwa nawa nuuhoho woondjuhwa, woongombe, nenge wiikombo. Epungu, ohali pula wo omeya okutekelwa ongula onene, oshowo komatango.

Popepi nefuta lyaNamibia mOmbaye nenge moSwakop ohamu adhika evi lya ndumbalala ,omuntu tohala nokutya ondundu ashike okasila owala kevi.

Kuna mutanda kuna ngombe. Ongombe oyasimana oshoka kuyo ohakuzi oshipa hashilongithwa okuninga oodhikwa dhaanona, omahini hagaliwa, haga hikwa etakuzi omagadhi ngoka haga longithwa okuteleka.

Oombwa dhomomeya ohadhi andika mefuta. Uuna okamzimbi kaziko netango lyatsu ohadhi zimo momeya tadhiya kokamutunda dhi dhengwe kokamutenya. Kombwa yomomeya ohakuzi omagadhi gasimana ha galongithwa okupanga uuna omuntu teehama omakutsi.

Efuta lyaNamibia mOmbaye ohali hili aataleli po oyendji yaza kiilongo ya yoolokathana mboka haya etele Namibia iiniwe yopombanda, yo oyina ongushu nohaya kala taya tseyithilwa kutya inaya ya pefuta uuna lya pindjala.

Oohi dhoshiwambo oompu nayi oku tekula. Ihadhi vulu oku tekulilwaala momadhiya. Ashike omuntu oho vulu woo oku fula oka ndama koy mevi. Eto dhi tula mo etodhi tulilemo iikulya.

Ondjuhwa yoshiwambo ohayeende po nawa uuna toyi li nokathima komahangu, ano ekaka nuutama nuunyanga wa volonganithwa mumwe. Twiikulula nduno noCoca Cola.

Omulonga omunene hagu adhika moRundu moNamibia, ohagu hili aatalelipo oyendji yaza kiilongo ya yoolokathana. Momulongo mono ohamu adhika, oongandu , oohi, niikokoloki oyindji. Aantu ohaye gu taaguluka taya longitha oombawutu.

Ondjuhwa yoshiwambo yatelekwa momwayi gwoshiEurope ohayi tokola elaka. Ngele owa tetelemo nokuli uunyamga nomatama aaye kuzamo, oto kala ashike topula natango wupewe oshoka ondjuhwa ndjika ontoye nayi.

Owahala oku dhengwa kokambepo opamwe nomuholike goye? Tse otuna oondunda dhayela nawa dhina omalapi omatokele dhili kombiliha, tu dhengela e totu ningi oshilage shoye kondamdo yili pevi komathele gatatu ashike, nomathele gatatu muno omwa kwatelwa oshuumbululwa nuulalelo weni.

Aalongwa hayi ilongele elaka lyoshiwambo moshiputudhilo oshinene shaNamibia moUNAM oha ya dhimbulukwa esiku lyoshipe. Esiku lyoshipe oshituthi oshinene sha simana momuhoko gwaawambo. Moka aawambo haya eta iilongomwa pya yawo pamwe opo yalye iikulya mbyoka iipe.

Omunafaalama akotoka ihatula oondjuhwa koka kuku oheetha dhitondoke nehandjangali tadhi tidha uufuma wadho dhamanguluka, onyama yondjuhwa ndjino ito zimo.